gbambil' sabinli n zaya ka kom be di puuni bipuɣinsi kuli nyɛla ban kuriya m paɣiri ŋmana bipuɣimbila yino nyɛla ŋun ye situra din nyɛ zaɣ' nuɣiso ka di kɔɣili zaɣ' piɛla ka so mukur' ʒee ka di gba zaa ha zaɣ' piɛla n kuli gabisi di zuɣu bɛ ni za luɣ' shɛli polo maa nyɛla yili dundɔŋ ni

ŋarima ayi nku pa kom zuɣu niraba ayi nyɛla bin bɛ ŋarim yinga puuni ka niraba ata gba bɛ yinga puuni bi zaa nyɛla bin niŋ suhupiɛlli tihi ku nyɛla din ko n giliba bin bɛ luɣu shɛli polo maa tihi n ku ko n giliba ŋarima ayi maa zaa ha puuni piɛri nyɛla din biɛni

bin'nyurili m-be kapu piɛla ayi puuni m-tam teebuli sabila zuɣu bɛ ni mali binshɛɣu mali ŋmahindi takarigbana ka di gbaari taba la nyɛla din gba zaa paya di nyɛla zaɣ'ʒee alikalimi nyɛla din pa m-baɣi li ka takarigbampiɛla kuli pampaya

linjimpaɣiba kuli nyɛla ban gbubi gabisi n-vara ni bɛ nya ŋun yɛn va n-nyaŋ o kpee bɛ shɛba nyɛla ban kuli tarigi n-dondɔya bɛ pirila namda sabila ka be bɛ linjin' nema ni linjin' nema maa kama nyɛla zaɣ' vakaha ka zaɣ' dozima gabigabi di ni

Teebuli piɛlli n-kuli ʒɛya ka silimiin maʒina kuli nyɛ din tam tam teebuli piɛla maa zuɣu Gbampiɛla n-kuli nyɛ ban ʒi n-gili teebuli piɛlli ŋɔ maa bɛ shɛba nyɛla gbubi alikaliminima bɛ nuhini m-mali sabiri takari gbampiɛla puuni silimiin maʒina kamani labitopu kuli nyɛla din pampa lala teebulipila maa zuɣu

gbampiɛla n kuli kpe m-be sitiri piɛla puuni ka piri namdi piɛla ka di kɔɣili zaɣ' ʒehi bɛ nyɛla ban zaŋ nyepɔbirisi n zaŋ m-pɔbi pɔbi bɛ noya ka gbibi gɔriti bɛ nyɛla ban za tia gbinni duri n kuli nyɛ din za m-baɣi ba

Paɣasara n ku nyɛ ban zaŋ chinchina n zaŋ gobi bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti bi zaaha pirila namdi yinsi bi luɣuli zuɣu kora dibaayi ku nyɛla din ʒɛya Loori yinga nyɛla zaɣ ʒiɛ ka loori yinga nyɛ zaɣ sabinli lora maa gba zaaha nyaanga duri nyɛla din ʒɛnʒɛya

paɣ'sara ayi n-ʒi dari ka paɣasar'yino nyɛ ŋun ʒi ʒiɛ'varivari bɛ luɣili zuɣu lɔra nyɛla din ʒeya loori sabila ni loori piɛlli lɔra maa luɣili zuɣu mɔri kuli nyɛla din kuli zibigi ʒeya ka kukpal'tihi gba sa n-gili li

Diɛma ni yiɣijam yaɣali nachimba ŋɔ nyɛla ban ye sitirisabla kadigabi zaɣaʒehi shebi dina gabila zaɣa piɛla ka bɛ naanyi zaŋ binyera n zaŋ lonlo bɛ zuɣuri ka zaŋ kente chinchina n zaŋ lo bɛ shehini ka bɛ bi piri namda nima kazaŋ binkumda n zaŋ lonlo bɛ naba gungoŋ ŋmɛrila nyɛla ban za. m baɣiba tia gbinni ka bɛ ʒɛya ŋɔ.

Diɛma ni yiɣijɛm yaɣili dabba anahi do yino nyɛla ŋun nyɛ gban piɛlli nira n ti pahi paɣasaribili yino o gba zaa nyɛla gbanpiɛlli nira o yɛla situra din nyɛ zaɣ'nuɣso ka so jinjɛm din kama nyɛ zaɣ'tankpaɣu kpukpali tia n kuli nyɛ din sa bi nyaanga